Vehivavy mendrika iray manao akanjo maintimainty, misy voninkazo menamena ary manao kiraro avo vody tongotra. Mendrika tsara bika, tsara tarehy, misarakorako volo, manao solomaso ary maka sary amin'ny finday.

Vehivavy iray izay eo alohan'ny fitaratra avy nikarakara volo notapahina toy ny volon-dehilahy ary miloko mavo, izay manao akanjo mainty, mipetraka eo ambon'ny seza mainty, tsara meva, mahafinaritra !

Marika iray izay manamarika orinasa iray eto Madagasikara. Ny anarany dia hoe Paositra Malagasy. Miloko mena ilay soratra ary mavo kosa ny tokotaniny. Ny Paositra Malagasy moa, ny asany dia mikirakira taratasy, mandefa ary manatitra taratasy.

Biby masiaka iray izay tsy hita eto Madagasikara. Liona ny anarany. Malaza hoe mpanjakan'ny ala ny liona, satria amin'izy mahery mandeha mafy. Manana ny tantarany tokoa ny liona amin'ny maha mpanjaka azy izay.

Lanonam-panam-badina iray izay feno olona mandihy. Misy tovovavy maromaro izay manao akanjo tohy tena miloko menamena avokoa ary ao ny miloko fotsy. Ao ny lava volo misarakorako volo ary ao kosa ny bory volo. Eto anoloana kosa misy lehilahy manao ambonin'ankanjo fotsy ary mandihy izy ireo.

Voankazo izay mifangaro izay efa voadio, voasasa ary voatetika. Mipetraka ao anaty fitoerana izay efa mitera-dranony.

Boky maro be izay mipetraka amin'ny talantalana hazo any amin'ny toerana fivarotam-boky. Boky iray ihany izy ireo saingy misy loko volomparasy ary ao kosa ny loko mavokely.

Marika iray izay manamarika vondrona iray. Raha ny marina tokoa dia manamarika ny fahadimy amby efapolo taonan'ny niforonan'ny vondrona ity marika ity ; izany hoe tamin'ny taona sivy amby fitopolo sy sivinjato sy arivo no niforona io vondrona io. Mainty ny tokontaniny ary misy soratra volombolamena.

Fiara anankiroa izay mandeha eny an-dalambe. Ny voalohany mitondra ny laharana valo amby dimampolo sivy amby roapolo, tsy mataho-dalana, mainty. Ny faharoa kosa fiara fitateram-bahoaka izay miloko maitso.

Trano iray izay feno voninkazo. Misy vehivavy iray maka voninkazo anaty fitoerany manga ary raozy miloko fotsy sy mavokely avokoa ireo voninkazo izay mipetraka eo ambony latabatra mainty.

Andro harivariva eny amoron-dranomasina. Faravodilanitra miloko mena ary misy torapasika. Ny ranomasina kosa miakatra. Mampahatsiaro ahy tanteraka ny fialan-tsasatra farany izay nataonay tany Mahajanga tamin'ity taona ity.

Eny an-dalambe, feno fiara tratran'ny fitohanana mandeha amin'ny lalam-bato iray. Ary misy trano amin'ny sisin-dalana ary misy soratra hoe efatra amby roa-polo ora, fito andro mivoha.

Tovovavy iray, izay milatro, manoloana olona maromaro eo ambony seza. Manao akanjo mampiseho foatra anatiny ity tovovavy ity. Misarakorako volo ary tsara dia tsara endrika tokoa amam-bika. Manao akanjo ambony ambany mitovy manoloana ny sainan'i Madagasikara izay ao anaty efitra fotsifotsy.

Haingo trano iray izay miendrika zava-maniry. Ravina mandady maitsomaitso ary misy jiro mirehatra amin'ny tahony, miantona amin'ny rindrina fotsifotsy. Tsara dia tsara tokoa satria manome endrika tanteraka ny ao an-trano.

Lehilahy maromaro izay manao baolina : manao akanjo mitovy menamena ambony ambany ary samy manana ny lokon'ny kirarony avy fa ny betsaka dia mainty. Eny ambony kianja fanaovana baolina ireto lehilahy ireto izay miisa iraika ambin'ny folo.

Fivarotana mofomamy iray izay hita any amin'irony fivarotan-dehibe irony, karazana mofomamy no hita ao anatiny ilay vata fampirantina vita fitaratra, mofomamy tena tsara dia tsara tokoa mampahatsiaro anahy tanteraka rehefa fialan-tsasatra izay mividy mofomamy any amin'ny itony toerana itony.

Fafana iray izay misy vidin'entana any amin'ny toeram-pisakafoana, izany hoe lisitr' ireo zavatra misy ao amin'io toerana io, ohatra amin'izany katsaka tsotra dimanjato sy arivo, miaraka amin'ny ronono roa arivo ary faranana amin'ny teny hoe mazotoa homana tompoko.

Zavatra maromaro izay vita asatanana malagasy, vita amin'ny saron-tavoahangy avokoa ireto zavatra ireto. Izany hoe, sarona tavoahangy no arafitra hampanome endrika ahavitana sary anankiray.

Marika iray izay manamarika zava-pisotro iray hita eto Madagasikara. Vita amin'ny voasary makirana io zava-pisotro io, hany ka misy sarina voasary makirana eo amin'ilay marika. Miloko maitso ny tokotaniny ary soratra fotsifotsy.

Tritriva, renirano iray izay hita any amin'ny faritany Antsirabe. Voahodidina ala maitso mavana miloko manga ; lalina dia lalina tokoa, misy tantaram-pitiavana iray manamarika ity renirano ity mahatonga anazy mahasarika mpizahatany maro.

Toerana fampirantiana iray izay fampirantiana sary miloko fotsy ny rindrina. Ny ankamaroany itony toerana fampiratiana itony moa dia miloko fotsy avokoa ny rindrina mba hampisongadinana ilay sary . Sary vita tanana ireto hita ireto ary mety sary manan-tantara.

Biby lehibe iray izay miloko mainty, any anaty rano ity biby ity no mipetraka, tsy dia fahita firy eto Madagasikara fa izay any anaty sarimihetsika no tena ahitana ity biby ity.

Rangahy lehibe iray: izay manao satroka mainty, aro tenda menamena ary akanjo ambony ambany manga antitra, ao anatiny kosa misy volontany, manoloana na fiara lehibe iray fitanterana fasika na entana izay miloko mena antitra.

Fivarotana lehibe iray izay mivarotra menaka. Ao ny vita amin'ny soja. Menaka roa samihafa, izany hoe anarana roa samy hafa no hamidy eto izay amin'ny vidiny sivy folo sy valonjato sy arivo sy iray alina ariary.

Rano maro be izay amidy any amin'ny fivarotan-dehibe iray, samy manana ny anarany avy ireto rano ireto, ao ny vidiny telo arivo ary ao ny vidiny diman-jato sy telo ao kosa ny roanjato sy roa.

Tongolo be miisa anankiroa izay mipetraka ambony solefanina maintimainty. Mampahatsiaro an'ahy tanteraka ny laoka an'i Bebe anay, izay tsy maintsy asiana tongolo foana isaky ny mahandro, raha tsy izay tsy matsiro hono.

Fanomezan-tsiro karazany telo, izay atao amin'ny laoka ireto hita ireto, dia ny sakamalao izay ao anaty sobika, ny sakay izay ao anaty koveta mangamanga misy kapoaka, ary misy sotro mavokely misy anarana hoe sakay amin'ny baoritra maitsomaitso, ny iray kosa dia tamotamo izay miloko mavo ao anaty koveta mangamanga.

Vehivavy iray izay mirandrana, miloko ny volony. Manao akanjo maintimainty misy soratra fotsifotsy. Manao kavina ary manao manjamaso sy lokomena. Avy nanamboatra volo ity vehivavy ity ary tena manendrika azy tokoa ilay volo.

Loko manga, fotsy, mena : mampahatsiaro ahy lokona sainam-pirenena Frantsay izay nanjanaka an'i Madagasikara fahiny elabe araky ny tantara izay notantarain'i Dadabe sy Bebenay fahiny.

Toerana iray izay misy fafana maromaro ary ahitana tetezana ary misy zava-maitso maro ao ambanin'ilay tetezana. Misy trano maromaro izay tafo fanitso avokoa izay samy manana ny lokony avy fa ao anatin'izany ny loko manga, fotsy, mena ary misy hazo avo tokana sy lanitra langa misy rahona.

Fiara tsy mataho-dalana iray izay miloko maitimainty, mandeha eny amin'ny arabe, ny fitaratra mainty. Ary ny laharan'ny fiara kosa dia sivy ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo, telo amby valopolo. Mampahatsiaro ahy tanteraka ity fiara ity ny fiaran-dry bebe anay, izay fitondranay miala sasatra rehefa fotoanan'ny fialan-tsasatra.

Toerana fitahirizam-bakoka iray izay misy sary miloko mainty sy fotsy, toerana fitahirizana sarin'ireo olona manan-tantara sy toerana manan-tantara eto Madagasikara na maneran-tany ity toerana ity.

Ramatoa roa izay manao akanjo mitovy ny amboniny ary pataloha mainty sy fotsiny ny ambaniny, manao kapa vita amin'ny kiranila. Mivarotra voankazo eny amoron-dalana ao ny voatango, ny mananasy ary ny voasary. Etsy ankilany kosa misy ramatoa iray izay avy nividy voasary.

Fiangonana iray izay vita amin'ny vato, miloko menamena ny varavarana, misy vehivavy iray mitaiza eo amin'ny tohatra mifefy tamboho, izany hoe amoron-dalana ity fiangonana ity ; misy zava-maitso mavàna manodidina azy.

Toeram-pisakafoanana iray izay tsara dia tsara tokoa, hita eny an-tokotany izay misy zaridaina raitra sady maitso mavana aok' izany ary misy elo avokoa isaky ny latabatra fihinana.

Toerana fandraisam-bahiny iray izay misy seza fiandrasam-bahiny anakitelo miloko volotany izay misy latabatra eo ampovoany, misy jiro miloko mena amin'ny sisin'ny trano, vita gorodona ity trano ity, ny rindrina kosa feno haingo-trano izay tsara dia tsara tokoa.

Fijanonana iray izay feno fiara maro be, ao ny miloko mena, ao ny miloko mainty, ary ao ny miloko volondavenona. Feno olona mivezivezy ; ary misy fivarotana iray izay mivarotra solefanina maintimainty sy maitsomaitso.

Ramatoa iray izay mipetraka eny amoron-dalana mivarotra akondro. Ao ny mitoko amin'ny tany izay amin'ny kitapo mavomavo sy mangamanga ary misy kosa no amin'ny fitoerany etsy ankilany. Ny akondro moa dia manana ny anarany avy amin'ny tenim-paritra malagasy, eto afovoan-tany izy akondro ary any amin'ny sisiny kosa kida.

Fotoam-pamadihana any ambanivohatra. Mampatsiaro ahy tanteraka ny volana aogositra ka hatramin'ny oktobra aty aminay rehefa ohatra izao. Tonga ireo mpivahiny mamadika.

Tanora anankitelo izay ao anaty toerana iray miloko fotsy : misy seza mainty aorianany sy seza mavo antitra, manao akanjo vita amin'ny lamba mitovy izy mianadahy izay amin'ny sisiny ary manao kiraro avo vody tongotra kosa ilay vehivavy, ny vehivavy eo ampovoany kosa manao akanjo tohitena pataloha ary kiraro mainty.

Omby anankiroa mitarika sarety, misy lehilahy roa mandroaka ilay sarety, ny lokon'ny omby kosa fotsy sy mainty.

Voankazo iray izay mitondra ny anarana hoe sakomanga, miloko maitsomaitso ny odiny ary mavomavo kosa ny ao anatiny, misy voany somary matsilotsilo ary be ranony. Marikivy azo hoanina amin'ny sira ity voankazo iray ity.

Tanàna iray izay hita any Antsirabe, vita amin'ny vato ny làlana ary misy posiposy mandeha eny an-dàlana izay manamarika manokana ny tanànan' Antsirabe, eny amin'ny sisin'ny arabe kosa dia feno hazo maintso mavana no ngeza.

Vorona anakiroa izay miloko volotany sy fotsy ny vatany ary mainty kosa ny elany, lava ny vavany ary eo ampiadiana ireto vorona ireto.

Rojo iray volamena misy sarin'ny Madagasikara ary misy soratra hoe Madagasikara ; mampahatsiaro ahy tanteraka ny fanomezana izay nomen'ilay olon-tiko ahy tamin'izay vao nihaona voalohany.

Boky iray izay mitondra ny anarana hoe"Ny fiainana andavanandro", fiainana maro no ianarana ao : ao ny hoe fiainam-pianakaviana, ao koa ny hoe fiainana mantianina izany hoe fianarana fiainana mantianina, ao ny fampianarana fiainana amin'ny andavanandro ary ao ny hoe vola sy ny fiantohana.

Vehivavy iray izay manao akanjo mainty tohy tena, lava ny volony ary mirandrana marobe. Manao kapa volomboasary eny ampovoan- tanimbary izay vary eo ampiakarana, andeha hiakatra ho any an-trano.

Haninkotrana iray izay miloko mavomavo katsaka no anarany. Misy karazan-droa ny katsaka : ao ny katsaka mavo ary ao ny katsaka fotsy ; fa ny hitantsika eto dia katsaka mavo. Misy fotoana ny fotoana faniriny maitsomaitso ny raviny.

Fivarotana lehibe iray izay hita manerana an'i Madagasikara. Mpivarotra kapa no tena afantarana ity fivarotana ity. Izay misy azy avokoa isaky ny tanan-dehibe eto Madagasikara. Tsara dia tsara tokoa ny kapa amidy ao aminy satria tena mafy tokoa.

Fiangonana iray izay eo an-dalam-panitarana, misy tilikambo fotsy eo ampovoany. Ny ilany miloko fotsy ary ny ilany mbola tsy vita. Misy varavarana anankitelo izay miditra ao anatiny ary manana tokotany lehibe.

Toerana iray izay fampirantiana zavatra vita malagasy toy ny lovia ary eo ambany kosa misy fihogo vita amin'ny tandrok'omby ; tsara dia tsara tokoa ireto fitaovana kely ireto satria manamarika ny maha malagasy.

Biby iray izay mitondra ny anarana hoe osy, hita any atsimon' i madagasikara ary manana ny tantarany manokana. Miloko fotsy tanteraka ary misy tandrony roa hanavahana azy amin'ny ondry.

Bokin- jaza iray, izay lohateny anaran'olona misoratra menamena ary misy ankizy anankitelo milalao eo amin'ny fonony ireo eo amin'ny tokotany maitso mavana aoka izany, boky iray izay amin'ny teny vahiny ity boky ity.

Kavina firavaka miloko volamena miisa telo miendrika boribory ny iray, misy vatony ny iray ary lolokely ny iray, mipetraka amin'ny fitoerany fotsifotsy ; tsara dia tsara tokoa ity kavina ity satria manendrika olona maro.

Vehivavy fohy volo iray ary miloko mainty. Mamboatra volo manoloana ny fitaratra, tsy tazana ny tarehy ary ao amin'ny trano fatoriana no misy ity tovovavy ity. Varavarana fotsifotsy ary misy fitoeran'kanjo vita amin'ny hazo.

Boky maro be izay hita eo ambony latabatra samy manana ny lokony avy ao ny mangakely, volomparasy, menamena, maintsomaintso. Amin'ny teny vahiny ireto boky ireto ary fampiasa any amin'ny kilasy madinika any ka boky an-tsary

Fitaovana iray izay fampiasa any andakozia. Miloko fotsifotsy ary misy volombaoasary ny vavany. Elektronika. Ny tena ilàna azy moa dia fanaovana ireny ranomboakazo izay sotrointsika ireny.

Ankizy maro milalao baolina eny antokontany tovolahy kely anank'iray mitazona baolina maintsomaintso ,manaokiraro mainty ,ambanin'akanjo tapaka, manga antitra, ary amboniny folom-boasary. Etse ankilany kosa misy ramatoa iray manao ankanjo miloko manga sy misarakorako volo ary misy ankizy lahy manao ankanjo mainty ambony sy ambany.

Toerana fivarotana fandriana iray, irony fandrina fatoriana any amin'ny tobim-pahasalamana irony izay misy kodiarana ary miloko fotsy sy mangakely.

Rojo anankiray izay mipetraka eo ambony lamba fotsy : volamena, lafo vidy, sarobidy ary manan-danja hany ka fihoentin'ny olona mihaingo mamoaka endrik'olona rehefa eny an-tenda.

Vokatra iray izay amidy any amin'ny fivarotan-dehibe. Ny tena marina tokoa dia ronono atao anaty baoritra ireto izay miloko manga sy fotsy avokoa ny fitoerany. Mirefy iray faingo dimy litatra isaky ny baoritra amin'ny vidiny sivifolo sy sivinjato sy fito arivo ariary.

Zavamaniry iray izay hita any amin'ny faritr'i Toamasina. Toamasina moa dia toerana lehibe faharoa ao aorianan'i Antananarivo. Miloko maitso ity zavamaniry ity ny raviny maitso fa ny ao anatiny kosa fotsy ; azo hohanina sy hanaovana ranom-boankazo.

Sakafo maro be izay mafilotra tokoa. Mipetraka ao anaty lovia fotsy avokoa ary ny iray mainty. Ao ny ranomboakazo ary ao ny ovy. Mipetraka eo ambony latabatra vita amin'ny hazo.

Menaka anakiefatra izay samy manana ny hanitrany avy samy manana ny lokony avokoa. Ity menaka ity moa dia fatao amin'irony molotra maina irony ao ny molotra vakiaky ary ao kosa ny molotra maratra.

Laoka iray, izay fahita eto Madagasikara : henan-kisoa sy ravitoto, laoka dia tena be mpakafy tokoa ho an'ny Malagasy, eny, fa na vahiny tonga mitsidi-tany ary dia mankafy io laoka io, matsiro dia matsiro tokoa io laoka io.

Gazety iray izay mitondra ny anarana hoe : "ny vaovao" nivoaka ny sabotsy roapolo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo, amin'ny vidiny arivo ariary. Lohatenim-baovao maro no lazainy eto izay amin'ny teny vahiny avokoa.

Tovovavy tsara dia tsara tarehy tokoa na bika na endrika, lava volo ary misarakorako volo, manao zipo lava mavomavo ary ambonina akanjo fotsifotsy sy kiraro fotsy.

Fiandrasana fiara fitaterana iray, izay feno olona maro be milahatra eo aminy. Fiara fitaterana miloko tapany fotsy, ary ambany kosa tapany mainty, no mandalo eto amin'ity fijanonana ity.

Trano iray izay miloko fotsy, kelikely ary tafo tanimanga. Misy tokotany malalaka izay rakotra bozaka maitso mavana aok'izany. Misy hazo maro kosa eo an-tokotany.

Marika iray izay miloko fotsy ny tokotaniny ary mainty sy mavo ary manga kosa ny soratra eo aminy. Marika iray izay manambara orinasa iray hita eto Madagasikara sy erak'izao tontolo izao.

Eny an-dalambe izay misy fiarakaretsaka mijanona sy mpivarotra amoron-dalana, ao kosa ny olona misomebiseby. Ny trano izay avo tokoa dia mameno ny arabe.

Ankizivavy anankitelo manao akanjo mitovy, aron'akanjo miloko volomboasary sy volontany. Mananga-tanana, izany hoe any an-dakilasy ireto tovovavy ireto.

Famantarana iray izay mampafantatra orinasa lehibe iray ao an-drenivohitra. Itỳ orinasa itỳ dia momba ny fitaizam-batana toy ny volo sy ny fikarakarana vatana. Amin'ny teny vahiny no anaran'ilay orinasa ary amin'ny trano lehibe iray kosa no misy azy.

Peratra iray izay vita amin'ny volamena. Misy vato saro-bidy lehibe eo anoloany, mampatsiaro an'ahy tanteraka ny fanateram-bodiondrin'ny zokinay, teo amin'ilay fotoana nanolorana ilay peratra.

Gazety iray izay amin'ny teny vahiny avokoa ny vaovao ao anatiny. Misy lohatenim-baovao maro mivoaka eto Madagasikara. Itỳ iray itỳ izao dia nivoaka ny zoma dimy ambin'ny folo desambra telo amby roapolo sy roarivo amin'ny vidiny arivo ariary. Maro ny vaovao resahina ao anatiny ary ao ihany koa ny dokam-barotra.

Eny andalambe, lalana feno olona misomebiseby ary samy manana ny diany avy, ao ny maika ary ao ny tsy maika, ao ireo mitondra zaza, ao kosa ny mandeha irery, misy fiarakaretsaka ery aminy sisiny manoloana ny tohatra iray.

Lehilahy sy vehivavy iray mandeha eny an-dalambe. Ilay lehilahy lava ranjanana miendrika mpitandro filaminana mitondra rano. Ilay vehivavy kosa mitondra pôketra fotsy, manao ambonina akanjo fotsy izay misy laharana enina miloko manga, pataloha mainty ary kiraro fotsy.

Toerana izay raitra dia raitra tokoa, toeram-pivarotana. Toerana fisotroana ity toerana ity, izany hoe zava-pisotro no amidy ato. Lehilahy no mpivarotra. Ny trano raitra dia raitra tokoa, izay miloko fotsy ary misy haingony vita amin'ny hazo izay miloko volontany.

Peratra roa izay miloko volamena mipetraka eo ambony boky amin'ny teny vahiny ary peratra manamarika fanambadiana izay atao amin'ny tanana havia. Tsy misy haingony fa tonga dia boribory fotsiny ireto peratra ireto.

Fasana iray izay eny tampona avoana voadidina bozaka maitso ary misy hazofijaliana eo amin'ny tafony. Vita aminy vato ilay izy ary misy soratra eo ambonin'ny varavarana.

Zavatra iray izay efa tranainy, miloko mavomavo ary misy lavadavaka. Zavatra iray izay azo ampiasaina amin'ny zavatra maro : ao ny mety asiana voankazo, ao kosa ny mety hampiasa any an-dakozia.

Toeram-pampianarana iray izay hefa eny ambaratonga ambony sady hoe ety ampitiajery manontolo, misy mpianatra maro ao ny lahy ao ny vavy izay tenam-pifantoka tokoa ny mpampianatra satria mpadombandany ho avy